Kusime dakogzenne la be die poɔ ka kapuro maŋ dɔgle a zu tabolɔ biŋ la a dakogzenne ŋa niŋesogaŋ ka boma mine meŋ dɔgle a zuŋ a die poɔ veɛlɛ la.

Moto la ŋmɛ bibile naŋ zɔɔ saakiri bipɔgebilii bayi meŋ arɛɛ la a leɛ ba puori a ko pɔge naŋ te nyɔge a bie o nuuri poɔ kyɛ kono ka dɔbɔ bayi meŋ a are a kaara a pɔge ne a bie.

Bibilii karendie la bibiiri be la a katendieŋ ane ba Karema naŋ e nansaala kyɛ ba pãã zeŋɛɛ la a leɛ ba puori a ko a sɛgoo dankyini dɔɔ kaŋa meŋ te are la a dendɔnoɔreŋ kyɛ kaara ba.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

Karendie poɔ la ka sakubiiri bata ane ba Karema a be ka a Karema a wulo ba nansaala yɛŋ sobituuri bommaale lombori poɔ.

Yideme la a yi te zeŋ ba yiri dankyini zeɛ. Dɛre zu la ka ba zeŋ. Bɔɔre mine da biŋ la ba nimmitɔɔreŋ. Bibiiri mine bayi leɛ gaa te zeŋ la ba yoŋ tɛgɛ.

Baa poɔ la a ka dɔɔbilii ayi gaa ka ba ɔŋ kõɔ. Kaŋa zaa ma taa la bogiti. Ba kpɛ la a kõɔ poɔ a te de a boma tu a pãã na ɔŋ a kõɔ. Kaŋa sue kparoo naŋ waa doɔre.

Die la ka seti ane boŋ zenneŋ tiivi yagle la a die dankyini poɔ vūū nyigɛɛ la a dieŋ kyɛ ka ba biŋ yieluŋ boŋ ŋmeɛraa kaŋa meŋ.

Die la ka dɔbɔ bayi a meɛrɛ ba zaa bayi vɔgle la zupili kyɛ kaŋa meŋ pãã de la kpɔgri a vɔgle dogeli o zupili poɔ kyɛ naŋ de nubia boŋ toore meŋ toore o nu.

Konnoho bondirii la ak pɔge kaŋa maala. O biŋla bogitiri ayi, a bogiti kaŋa poɔ boma dɔgele la o zu kyɛ ka o mare vũũ aneŋ kuripɔɔte ka seleva a dogele o zu.

Naasaalaa sɛrɛɛ diibu die poɔ la noba banuu be la a die poɔ noba bayi areɛɛ la a kyaara taa ka kaŋ zege o nu kyɛ ka porise meŋ are kɔge kaŋa naŋ be a daga poɔ.

Nansaalaa pɔgedie poɔ la noba ba naŋ pɔge bayi be la a be a peerɛ a sagere kyɛ ka polisiri meŋ a tɔŋ foolii kyɛ kaara a noba bama ane a toma banaŋ tona.

Noba la a seɛrɛ bawaa ba mine eŋ la kyeemɛ ba gbɛɛ zaa ayi kyɛ ba mine meŋ beŋ la kyeemɛ gbɛ boŋyenaa ka ba pãã seɛrɛ a guli.

Yideme banaare pɔgeba la a di bondirii ane kuro laa kyɛ pãã de a laa laŋ are a ŋmaa ne foto kaŋa be la a ba sensoga a laara.

Kuori la ka maala. A kũũ daga biŋee la, ka noba yaga a ŋmaa gyili a kaara kyɛ noba banuu zeŋ la kogi zu, ka dɔɔ kaŋa a gaa te gbi dumo kyɛ yele yɛlɛ a kora ba.

Puoruu zie la ka noba a be. Ba mine su la kpare peԑle ka ba mine meŋ su kpare zeere. Lͻԑ ayi biŋ la a zie ŋa poͻ, kaŋa waa la sͻgelaa ka kaŋa meŋ waa pelaa.

Dɔbɔ bayoɔbo la be yiri kyaanse zu, a kpaara ennɛ Nasaala fentele kyaanse na ŋmenaa naŋ maŋ ŋmɛ ko o wa ne vūū a yiri poɔ.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

Nyaama kaŋa la a e ka lɔɛ ane yie a di vũũ. Zoore gba naŋ yire la agɛrɛ a zie kpaare seŋ, kyɛ lɔɛ naŋ di a vũũ gɛrɛ wo lɔɛ pie.

Karembiiri ane ba karemamine naŋ e bayi la zeŋ karendie poɔ a biirimine zeŋɛɛ la ka ba mine meŋ a are kyɛ a karema meŋ de la a bie kaŋa sigli o gbɛɛ zu.

Naasaalaa fintilɛ kyɛnse ngmenaa naŋ maŋ ngmɛ koo tɔŋ vūū la ka dɔɔ kaŋa de biŋ teŋɛ a maala baatieɛ meŋ biŋ la a kɔge a dɔɔ kyɛ yiri kaŋa meŋ are la a dɔɔ puoriŋ.

Dɔɔ la a maala vŭŭ-bon-tɔnnaa, ka bibiiri mine meŋ pãã zeŋ a kaara. Bibiiri banaare la a kaara a dɔɔ naŋ maala a vŭŭ-bon-tɔnnaa. Bata la a zeŋ kyɛ ka kaŋa meŋ a are. Dɔɔ kaŋa meŋ be la a puori a meŋ naŋ are poɔ.

Karendie poɔ la ka a Karema a wulo katembiiri kyɛ a karembiiri zeŋ la daare ba naŋ de maale meŋ dakogri.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

Lͻԑ ane motori kãã koͻroo zie la. Lͻԑ ayi are la a nimitͻͻreŋ, ka kaŋa waa ŋa bԑgenoo vaare ka kaŋa meŋ waa pelaa. Pͻgebͻ bayi ane bibiiri mine meŋ are la a nimitͻͻreŋ ka neԑ kaŋa meŋ te zͻͻŋ moto a waana.

Yideme bibirii bayoɔbo ane nansaale la a are a deɛne a dɔɔlee kaŋa seɛ kuri gbɛŋmaraa kyɛ o ba eŋ nɔɔteɛ kyɛ ka bibiiri mine pãã eŋ nɔɔteɛ

Pɔgeba bayi zɔɔ la wiri ka dɔɔ naŋ su kpare pelaa a pãã tagera wiri kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ be a puoriŋ a tuuro ba ba naŋ zɔɔ a wiri ŋa.

Noba la yi teŋɛ kaŋa a gɛrɛ teŋɛ kaŋa sobilii la ka ba tu ka ba mine a pɛgle kpawoore ka mine meŋ mare a woore ka ba tɔŋ foolii a gɛrɛ be ba naŋ gɛrɛ.

Nansaalaa fintilԑ kyԑnse ŋmenaa naŋ maŋ ŋmԑ ka nyege vũũ noba yie poͻ la ka bae ŋ ka noba a gaa te ŋmaa gyili, a nyͻge taa nuuri a zeŋԑ kaa do. Ba mine su la boma naŋ waa ŋa bonzeere.